Doɣam duu ka paɣa puhi nima biɛni ni neesi nima sheba doɣaya sheba mee nabi doɣi ka bɛ zaŋ jiransolo lo bɛ zuɣusaa bɛ sheba ʒi gariti maa zuɣu bɛ sheba bili bili zaya neesi nima maa gba zami.

Niriba bɛ n bɛ la daa ni ka duri bɛni ka bi kɔhiri bin yahiri ka shɛba kpahi pata nima ka shɛba niŋ abirada ka shɛba dara ka shɛba mi chana ka shɛba yɛ liiga ʒiɛhi ka shɛba yɛ liiga piɛlla piɛlla.

Bɛ warila waa, ka so chinchina ka shabi gobi, shabi ʒɛnʒami. ka shabi ʒi kuɣisi zuɣu ka zaŋ choki nim boo boo bɛni. ka liɣiri do tiŋa.ka shabi zaŋ nose mate niŋ.

Bi niŋdila so opilesa o dola goro zuɣu n zaŋ bini pa o maŋa neesi nima maa kuli zanzaya ka ye liiga piɛla ka zaŋ binyahiri pili pili bɛ nuhini ni bɛ zuŋuri ka.zaŋ binyahiri su bɛ nuhi ka goriti bela nimaani.

Bɛ warila waa ka shabi zaŋ bin yahiri n pili bi zuɣurini shabi bɛ pili paɣibi mini daba ni lunsi, ni gungona kashabiye liiga sabila shab bɛye ka shab so mukuriti shab biso

Shɛba n yi alɛpilɛ ni na ka shɛba gbubi baaji nima ka shɛba bi gbuba ka sooja ʒiya ka shɛba gbubi daangbɛhi ka shɛba nyaɣi baaji ka shɛba gbubi bihi ka yɛ liiga piɛla piɛla ka shɛba pa sariti ka shɛba bi gbubi bihi.

niriba n-zabira la shɛba ye liiga sabila sabila ka kpa sipesi nima ka wuɣi bɛ bɔɣiri duri be ni maa ni ni tihi paɣaba ka shɛba nyaɣi baaji nima la kpa sipeesi ka ga wɔchi nima bɛ nuhi ni.

O mali dila foon nima taach bɛni mi ka keepas bɛni ka gbubi laɣiri o gaya wochi o nuu ni ka yiɛ liiga piɛlli ka buku nim pam pa o tooni ka so zimbaɣi o.

Bihi n chena ka mori benbe bɛ sani ni dari ni duu ka bia yino maa gbibi loori ŋunbala maa pirila namda girin ka vori o tuzo maa ka o ye orinji.

Niriba zan za la kum shee ka tankpaɣu gba bɛ nima ni ka tihi bɛni ka yiya bɛni shɛba bi yɛ liiga nima ka shɛba yɛ shɛba yɛla liiga sabila sabila ka shɛba so jinjam sabila sabila.

Loori bili n zaya ka niriba zan za di gbuni ka shɛb tabi bi shɛhi ka shɛb muɣi muɣi bi maŋ n zaya ka shɛb pili zipilisi shɛb bi pili ka mori bɛni ka tihi bɛni ka yiya bɛ mori maa ni.

So mini ɔ kpee n dariti bini, kaso mŋaarɔ, kaso chani ni ɔti gbaari, bɛ pili ya zi pili sabila ka ye liiga sabila ka so gbubi gban bila, ka pili kap ka beni n mŋaaro ka bɛ gbubi bɛn yahiri npili pili bɛ maŋa

So mindi la duu ka boɣati ʒɛ o sani ka piri soksi piɛlli ka ye liiga piɛlli ka kuɣu zaya ka wodupu zaya ka filaawaasi tam dizuɣu ka laati ʒɛya ka so ʒia ka gbibi bolli ka piri soksi piɛlli.

Bia n ʒia goota boɣali gbini saɣari palla goota boɣali maa ni ka kom biɛni bia maa tabila o gbeɣu ka ye liiga red ka piri namda buluu so be o sani ka ye liiga red ka gbibi bini ka piri soksi ni namda duu gba biɛla nimaani.

Niriba zan za mi ka pata nima bɛ ni maa ni ka ŋmana bɛni ka niɛma bɛni ka duɣiri bɛni ni gbambihi ka bihi zan zaya shɛba piri la namda nima ka paɣaba ʒiya n so chinchina.

Kom n kpe yiya ni ka d zaŋ dari m pa ni o gari dari lohi lohila kom maani ka yiya gba biɛni mori biɛni ka kuɣa biɛnbiɛni yiya maa zanzala kom maani ka doo maa wuɣi o boɣari.

Shɛba n-zabira ka polinsi kana bɛ goobu bɛ yela liiga buluu ka shɛba so jinjam sabila tihi beni ka polinsi nima maa zaŋ gilaasi n-zaŋ niŋ bɛ nina bɛ pilila zipili sabila ka shɛba niŋ noosi maaki ka piri namda sabila

Yiya m-be kom ni ka loori gba beni ka bia du n-tam loori maa zuɣu kom maa galisiya pam chamsinima lɔhila dini mɔri gba beni ni pooli dari ni tihi.

Neesi n chibiri so sheriga paɣa o zaŋla noosi maaki pili o noli ka teebuli za o sani o ʒila kuɣu zuɣu o liiga gbinni maa nyɛla zaɣa sabinli ka ye liiga waɣinli neesi maa yela liiga girin ka zaŋ bini lo o sheeni.

Bi variya kuɣa n suri kpalansi ni ka mori bɛni ka kom gba do ni maani kuɣa do ni ka yiya bɛ ni ka tihi bɛ ni shɛb zan zami ka shɛb ziya ka shɛb mi vara.

Paɣa so n-zaŋdi loori bila tiri doo ka gbubi bia ka nyaɣi baaji ka vari baaji o nuu ni ka shɛba zanzaya ka alepile be nimaani tingbani maa di viɛli pam.

Shebi n vootira. ka niribi zan zaya.ka cheche zaya .ka kuɣu zaya. kalɔɔrinim beni ka am berela nim gba beni ka tihi beni, ka poltank gba beni. ka duri beni. ka daɣu zanzaya

N nyɛ daani. ka lɔɔri nim be ni, ni yiya ni laati pooli nima ka shab beni, nin salinima kashab kuna kashabi yira kashabi lan kpera ka shabi dari nema n ʒiri chana ka.shabi. ʒɛnʒɛya n kohiri nema.

Paɣaba n ʒiya bi ʒi la kuɣu zuɣu ka teebuli za bi sunsuuni ka kaapu nima tam ya ni bindirigu ka doo maa yɛ liiga piɛlli ka o zabiri nyɛ zaɣa sabinli ka paɣa ʒi bi sani ka yɛ liiga buluu.

Shaba bala yuri chana ka shaba mi vari ba bin ʒi yuri maa zuɣu maa shaba yɛla liiga sabila ka shaba yɛ liiga piɛlla piɛlla bin gba bi bari yuri maa shaba gba yɛla liiga piɛlla piɛlla tankpaɣu ni ka bi chana.

Bi puhirila jiŋli ka shɛb gbangbaya ka shɛb ŋuniŋuniya ka gooni bɛni ka shɛb yiɛ liiga piɛlla piɛlla ka pili zipili piɛlla piɛlla shɛb bi pili ka shɛb yiɛ liiga rɛd rɛd.

bɛ zala kom ni ka shɛba wɔɣi bɛ bɔɣ'ri shɛba mii bɛ wɔɣi ka so so gingɛm sabinli so yɛ liiga yɛllo ka so nyaɣi baagi kom maa ni kɔɣa bɛni mi ka mɔri bɛni bɛni ka bɛ lara

Doo gbubi bia ka paɣa za o sani ka yiɛ nɛɛn sabila ka bia maa yiɛ liiga zɛɛ ka o baba maa pili liiga sabinli ka buɣi bia maa ka zaŋ liiga maa pili o zuɣu ka so za o sani ka zaŋ oo nuu pɔbi o nina.

Niriba zami ka Sheba ʒi kuɣusi zuɣu Sheba zaya ka Sheba gbaari taba Sheba mi bɛ gbaari taba ka Sheba pili zipilisi Sheba bɛ pili ka Sheba ye niɛn piɛla Sheba gobi chinchina Sheba ye binŋmahi ka Sheba ye liiga sabila.

Bi za mi ka yiɛ liiga sabila sabila ka tɛɛbuli za bi tooni ka bini yɛlo paya ni bin rɛd ni bin grin ka flawa nim bɛm bɛni bi mini paɣiba ni dabba shɛb bi pili zipilisi.

Niribi ayi n zaya bɛ ʒila kuɣu zuɣu, ka teebuli ʒɛ bɛ sunsuuni ka fulaks tamya, ka ka punim tamya ka robre sabinli tamya ka lɔɔri ʒɛ bɛ luɣili ni ka tihi beni ka vari beni

Bɛ zala kom ni so gbubila gaɣili ka bɛ gbubi kuushinima n-gbubi kurufootu n-gbubi kpalansi ka gbubi kuɣu bɛ pilila zipilisi ka ye liiganima n-so mukuriti ka so jinjama tihi be ni.

Niriba zanzami ka Sheba ye liiga piɛla ka Sheba ye liiga sabla ka kuɣu zaya ka binyɛhari pa di zuɣu gilaasi gba tamya ka teebuli nima zaya ka Sheba ye liiga sabla.

Moɣuni ka wobri biɛni biɛni ni kom ni mori ni tihi ka Sheba zaŋ loori chena ka niriba be dinni loori maa nyɛla loori piɛlli ka Sheba ye liiga piɛla piɛla.

Bɛ warila waa ka gbibi zuya ka Sheba so chinchina ni mokuriti bɛ bi pili zipilsi ka mori be tingbani ka tihi zanzaya ka bɛ piri sokisi piɛla namda sabla Sheba mɛɛ bi piri.

Sooja nima n ʒiya ka gbubi marafa nima ka loori za bi sani loori kurili ka yili bɛni ka tihi bɛni ka pooli dari bɛni bɛni ka saɣiri don do bi sani maa ka yiya tɔm bɛni ni mɔri.